Ɖevia ɖe wo nɔ woƒe aƒemedɔ wɔm. Wonɔ enuɖugbame klɔm kple ezewo ŋu klɔ. Wofɔ enuɖugbawo ƒo ɖe anyigba eye wokɔ gagbagã ɖe da ɖe fi ma kpo nɔ agba klɔ. Wo katã kpo wenɔ edɔ wɔm.

Yevuvi aɖe nɔ eƒe fefeɖiƒe nɔ ale yike eƒe ŋuwo nɔ zɔzɔ kpɔ, ale yike eƒe ketɛkɛ nɔ zɔzɔ le ketɛkɛmɔwo dzi le eƒe fefeɖiƒe kpɔ. Emlɔ anyi ɖe teƒe ma eye wònɔ nu kom, enɔ asi ka eŋuawo ŋu. Le eƒe fefeɖiƒea, kusi aɖe nɔ teƒe maeye wòtsɔ eƒe awu de me, golo aɖe hã nɔ anyigba le teƒe ma.

Nukpakpawo, wokpa zikpui aɖewo da ɖe anyinɔxɔme eye wo kpa ekplɔ hã da ɖe teƒe ma, wokɔ agba gbadze ɖe da ɖe ekplɔ dzi eye wokɔ nuyɖuɖu aɖewo da ɖe edzi wokpa ekpl aɖe hã da ɖe teƒ aɖe si woɖuna nu le eye wokpa wɔdropu aɖe hã da ɖe teƒe ma.

Mɔzɔzɔ kple nukpŋɔkpɔ, aɖaŋu kple asinudɔwɔla aɖewo nɔ xɔ aɖe me eye wowɔ aɖaŋudɔ kla ɖe egliawo ŋu, nɔnɔmetata vovovowo, eye wokɔ woƒe dɔwɔnuwo da ɖe ekplɔa dzi nɔ aɖaŋuwowɔm be yewoawɔ nu bubu na amewo na kpɔ, ŋutsu aɖe hã nɔ afi ma neɛ̃ɔ nu kpɔm.

eletrik ƒe ŋuse dɔwɔwɔ , ŋutsuaɖe kɔ eʋu ƒe ekpewo eye wòkɔ eɣe ƒe emɔ yike lena eɣe ƒe ŋuse trɔna zu akaɖie, ekɔ eka aɖe kɔ tiaɖeŋu eye wò bɔbɔ ɖe dzi nɔ eme kpɔm nɔ eɖó ɖe anyi nyuie

Modzakanukpɔƒe, wonɔ modzakaɖe le television dzi na ama aɖewo yi ke va modzakaɖexɔme eye woƒe ŋkuwo lé ɖe etivi la ŋuti. Wo ɖo to eye wonɔ nu yi ke le dzɔdzɔm kpɔm le teƒe ma.

Zikpiwo kple ekplɔ̃wo. Woda zikpi ɖeka, eve, etɔ̃, ene atɔ̃ kple ade aɖewo ɖe ekplɔ̃ nyakpɔ aɖe ŋuti le teƒe ma. Eye woda seƒoƒowo ɖe ekplɔ̃ dzi. Wokɔ nɔnɔmetata aɖe hã da ɖe wɔdrɔp dzi le teƒe ma eye wokɔ akaɖiwo ɖe gteƒe ma. Teƒea enya kpɔ ŋutɔ.

Indziniawo ƒe dɔwɔwɔ. Indzinia wo ame eve nɔ woƒe kplɔ̃ ŋu eye ŋutsu kple nyɔnu wokɔ edɔ kɔle fafia wo nɔewo ale yi ke woade aɖaŋu akɔ nane ava xexe ya me be yewo akpe ɖe ame ŋuti. Woƒe dɔwɔnuwo kple kukuwo kple emɔ aɖewo nɔ woƒe ekplɔ̃wo dzi. Woƒe kɔmpiutawo hãnɔ teƒe ma. Eye ŋutsu ɖeka hã nɔ woƒe megbe ɖaa.

Nuwɔwɔ vovovowo. Ŋutsu aɖewo da avɔ ɖe abɔ. Avɔ ʋi eye nu yibɔwo to eme eye wokɔ ŋuwo da ɖe woƒe akɔme. Eɖowo kɔ gakogui ɖe asi eye ŋutsua ɖeka kɔ eƒo ŋuƒotsi si nye agblɔ kɔ da ɖe ŋua dzi le teƒe si ke wosi aŋɔ dzɛ̃ na le eye ame susuewo hã nɔ teƒe ma.

Ɖevi woame ade aɖe va kpla na yevu nyɔnu aɖe le atu wɔ nɛ, wole nu kom, yevu nyɔnua hã ɖɔ gaŋkui bɔbɔ ta ɖe anyi nɔ wo kpɔm nɔ enu kom. Ɖevie ɖeka mewɔ atu ne nyɔnuɔ ke ewɔ asi abe ɖe le egbe do ɖa eye nu kpɔ.

Enuwɔwɔ nyuie kple esedzikpɔkpɔ, kpovidɔwɔla woame eve kple gbadagba ɖeka wotɔ ɖe emɔ dzi eye eŋua aɖe hã va yina wonɔ eŋuawo me kpɔm kple susu be driavawo woawɔ ɖe ese dzi akɔ ku ŋu le dukɔ mee.

Le mɔɖaŋudɔwɔƒe, ŋginiewo nɔ mɔwo ŋdɔ wɔm le woƒe dɔwɔƒɔ. Wodo woƒe dɔmedewuwo eye woɖɔ woƒe kukuwo. Wo ame eve nɔ gakpo aɖe kɔ de wonuiwo me eye ɖeka tsi ka ɖe eŋu nɔ gakpo hem eye ŋginie bubuwo tɔ ɖe adzɔge nɔ wo kpɔm do ɖa.

Le emɔɖaŋu dɔwɔƒe, enginia woame eve wonɔ emɔwo gbɔ nɔ asi trɔm le emɔwo ŋu be yewoa ana emɔ ƒe ŋusẽ edɔwɔƒeawo be woate ŋu akɔ wɔ dɔ. Woɖiɔ kuku ʋiwo eye wodo awu si yi ke le abe dzofi ƒe kɔla ene.

Anyigba ƒe nɔnɔme le tɔ la to. Atsiaƒu gã aɖe nɔ afi ma eye ɖeviwo nɔ fefe ɖim nɔ bɔl ƒom le etɔ la to. Ame ɖeka hã enɔ atsiaƒu gbɔ yim be yeawɔ nane le teƒe ma.

Etɔdzidɔwɔwɔ. Edɔwɔlawo kɔ woƒe etɔdziŋuwo kɔ da ɖe egota. Eye eɖewo nɔ woƒe etɔdziŋuwo gbɔ. Tɔdziŋuwo sɔgbɔ ɖe teƒe ma zã. Eye ama ɖewo hã nɔ woƒe exɔwo te nɔ enuwo wɔm le teƒe ma eneti ɖe hã le teƒe ma. Eye exɔ aɖe hã nɔ etɔ to le fi ma.

Enya dzɔdzɔ wò. Ŋutsu aɖe yike dze abe ame nyanya le dukɔ ma me va teƒe aɖe eye ame sɔgbɔ ɖe te ma. Ame sia ame le asi dzidzim ɖa be yana asi ŋutsu ya.

Emɔɖaŋuwo. Le enusrɔ̃xɔme. Wokɔ agbalẽwo ɖewo da ɖe ekplɔ̃wo dzi le teƒe ma eye wokɔ kɔmpiuta kple kamera yi ke wokɔ ɖena foto enuwo da ɖe fi ma. Enuƒomɔ hã le teƒe ma eye woŋu agbalẽa ɖe hã da ɖe teƒe ma. Wokɔ avɔwu aɖe hã da ɖe zikpi ɖe dzi.

Ame aɖewo kple woƒe nɔnɔme ɖeɖefia. Amewo sɔgbɔ wova tɔ ɖe anyi le mɔ aɖe me. eye wo saba avɔ vovovowo ɖe ali. Nyɔnuwo do awuwo eye wokɔ dzonu gbogbo aɖewo de kɔme. Eye eɖewo kɔ enu kɔ bla ta. Ŋutsua ɖewo do dzonu aɖewo de kɔme eye wosi aŋɔ na woƒe tawo le kɔla vovovo me. wolé atiwo ɖe asi.

Ame woame nyi, wolé alɔ kɔ woƒe asiwo do ɖe dzi le dzidzɔ kpɔm. Wonɔ efri me le eʋe ƒe ŋusẽlénu yike nana akaɖi ame. Wole egbɔ, ame ɖewo de nu ekɔme, eɖewo bla ali dzi, wodo awu ŋlayawo, atiwo hã le teƒe ma.

Ɖevi wo ame atɔ aɖewo nɔ modzaka ɖem nɔ fefe ɖem. Wova tɔ ɖe mɔdodo dzi. Ɖewo do afɔkpa eye ɖewo medo afɔkpa o. Wo dometɔ ɖeka ɖe eƒe afɔkpa eye wodui ɖe dzi abe ɖe woka kaƒomɔ be yeaɖe nɔnɔmetata ene. Wo katã va ƒo ƒu eye wonɔ afɔkpa me kpɔm nɔ nu kom abe wonɔvie ɖe wòle nɔnɔmetata ɖem ene.

Nyadzɔdzɔwo. Wokɔ agbalẽ gbogbo aɖewo kple bɔɔl kɔ da ɖe teƒe ekplɔ̃ aɖe dzi. Eye amewo nɔ teƒe ma. Ŋutsu ɖeka kɔ agbalẽa eye wònɔ dede ame aɖe si eye wonɔ asi na. Enyadzɔdzɔdɔwɔlawo hã nɔ enya ya lé ɖe emɔ dzi. eye amewo katã nɔnu kpɔm le teƒe ma. Woŋlɔ nane klã ɖe teƒe ma gblɔ be “Emmanuel Dzesi foundation”

Xɔtutu ƒe aɖaŋuwo. Wotu xɔwo ɖe du ya me. Wode atsɛ̃a xɔa ŋuti xɔawo nya kpɔ. Xɔa ɖewo nye gbedoxɔ, ɖewo nye xɔ yi ke me woanɔ. Emɔ to xɔ ya wo dome. Xɔwo nya kpɔ. Atiwo hã nɔ dua me. Dua me nya kpɔ ŋutɔ.

Nyɔnu kple ŋutsu kple evia woame etɔ̃ wonɔ anyi, eye wonɔ dzidzɔ kpɔm, ɖevie ɖeka nɔ etɔ ƒe alɔdzi eye wònɔ mo kpɔm na etɔɔ, etɔ nɔ nu kom eye ɖevie hã nɔ nu kom, eve susɔewo hã nɔ nyɔnu ƒe alɔ eveawo dzi, eye fɛtɔ nɔ kɔ ɖim na enɔ eye enɔ nɔ eƒe mo kpɔm. Nyɔnuvie nɔ teƒe bubu kpɔm.

Nyɔnuvi wo ame ene le aƒeme. Wokɔ silivagba ɖe asi eye wonɔ nu ɖu le eme. Woɖu nu vɔ. Wonɔ dzidzɔ kpɔ. Wova ƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka eye wokɔ ta da ɖe wo nɔewo dzi. Nyɔnuvie ɖeka bla ta do avɔwu. Ɖeka eƒo ɖa ɖe ta, edo avɔwu. Ɖeka hã ewɔ ɖa ɖe ta eye wòkɔ asi ɖo nu. Eye ɖeka hã wɔ ɖa nɔ megbe

Lãmesẽ fefe wɔwɔwo. Ekɔdala wo ame eve wo le ekɔ dam. Ɖeka ele awu dzɛ me eye wo ɖɔe kuku dzɛ. Ɖeka le awu dzofi ƒe kolor me eye ya hã ɖɔe kuku dzɛ. Wonɔ ekɔ dam eye yike nye woƒe ekpɛ ku la hã tɔ ɖe wogbɔ le teƒe maa. Sukuvi aɖewo hã tɔ ɖe wogbɔ eye wo nɔ nu kpɔm eye ame aɖe hã nɔ nu bubu kpɔm.

Ŋdzɔtɔwo amea aɖewo nɔ etu gãa aɖe yi ke enye ŋu gbɔ le teƒe ma. Eɖewo le etua trɔ ɖe ya me ye wokɔ aflaga abe Iɖakitɔwo ƒe aflaga ɖe dzi eye wo keke me. Amewo nɔ gbɔ eye wodo asi kui wɔme ve ɖe dzi. Eye ame ɖewo hã bɔbɔ nɔ eŋua le.

Hadzidziwo kple eʋeɖuɖu, nyɔnu woame ene wodo ɖe eto me eye wobɔbɔ nɔ ʋe ɖum, wo katã wobla ta ʋewo eye wodo awu kɔla vovovowo, ɖeka kɔ avɔ ʋe kɔ da ɖe kɔme eye wo katã wodo dzonu. Ame aɖewo hã nɔ megbeɛ nɔ wo kpɔm, nɔ ha dzim.

Ƒome ƒe anyinɔnɔ. Ŋutsu aɖe kple esrɔ̃ kple evia dzaa wonɔ woƒe aƒe ƒe ŋku ŋkume eye wonɔ woƒe ŋu gbɔ. Nyɔnua ede ŋua dzi eye wokɔ ɖevia ɖe ata ta. Ŋutsua va ziɔ ɖe e e eŋua nu eye wokpla asi kɔ na esrɔ̃. Woƒe avu hã nɔ teƒe ma. Aƒea nyakpɔ.

Nuɖuɖu kple nunono, ame xexlẽme abe woame wuietɔ̃ wonɔ anyi ɖe ekplɔ goto aɖe ŋu eye eye womkɔ avɔ nyakpɔ aɖe tsyna ekplɔa, wokɔ nuɖuɖu kple nunonoa ɖe ɖe ekplɔ dzi, wonɔ nu ɖiɛ̃um eye wonɔ teƒe ɖeka kpɔm nɔ nu kom teƒe ya nyakpɔ.

Modzakaɖeɖewo le etɔa to amewo nɔ etɔme nɔ etsi lem eye ɖeviawo hã ne teƒe ma za, ɖeviawo ɖe woƒe awuwo eye nyɔnumetsitsi aɖewo hã nɔ teƒ ma ɖeviawo va ƒoƒu ɖe nyɔnutsitsiwo ŋuti eye wonɔ elia eye wonɔ fefe ɖim nyɔnu tsitsia ɖe hã do eʋe asi ɖe dzi eye ɖeviawo hã do woƒe asiwo ɖe dzi.

Nuɖuɖu nyakpɔ la, wokɔ watse kɔdaɖe agba me. Wotɔ abladzoɖiɖi hã da ɖe xa, wokɔ makarolin kɔ da ɖe xa, wotso sabala hã kɔ kɔ ɖe dzi, egbe mumuwo hã nɔ eteƒe ma eye wokɔ atadi hã ɖe dzi, enyakpɔ ŋutɔ.

le aƒeme le nuɖuƒe, ɖevia ɖe kple etɔ wonɔ kplɔ ŋu nɔ enu ɖuu, ɖevie kɔ abolo nu dedee nu me na ɖevie, etɔ nɔ enu kom eye wòxɔ nuɔ, eɖɔi gaŋkui. Ɖevia hã eɖo nukomui. Ame susɔ yiwo nɔ ekplɔ ŋu hã le adzage nɔ wokpɔm ɖo ɖa.

Exɔtutuwo; wotu edu ya nyuie eye teƒe woka nɔ fli me. Eŋu mɔwo to exɔ wo dome eye teƒeawo nyakpɔ. Wotu xɔwo ɖe ats0a vovovowo me eye teƒeawo nyakpɔ le teƒe maa.

Aƒe me kple exɔnɔme, exeaɖe le teƒe me yi ke nye amewo ƒe xɔ woŋu exɔ ɖeka eye ame aɖe le eme le ŋkume dom ɖa, le xɔ ƒe megbe abladzotiwo lee eye enetiwo kple edetiwo lee ati bubuwo hã nɔ anyi. Ati bubu wo hã nɔ anyi. Ati ɖe hã nɔ aƒe a ƒe ŋkume te ɖe exɔa ŋu

Atia zikpuiwo kple ekplɔ̃wo, wokpa zikpui yi nye sofa da ɖe anyinɔxɔ aɖe me eye wokɔ suɖuiviwo da ɖe wo dzi. Eye wokpa ekplɔ̃ hã da ɖe teƒe ma eye wokɔ kɔpu kple agbalẽ ɖewo da ɖe ekplɔ̃ ya dzi. Wokɔ nɔnɔmetatawo klã ɖe eglie ŋu eye seƒoƒowo hã nɔ kɔnaa me. Teƒa enya kpɔ ŋutɔ.

Nusɔsrɔ̃, amewo nɔ nu srɔ̃m le ati te, woɖo avɔwo ɖe anyigba eye wonɔ dzi, wodo awu ŋlayawo eye wotsyɔ nu woƒe tawo, wonɔ enu ŋlɔm, nufiala tɔ ɖe ekpea gbɔ eye wònɔ enu ŋlɔm, eya hã tsyɔ nu eta eye wòdo awu lebee, amewo hã tɔ ɖe teƒe ma nɔ wo kpɔm eye ɖevi aɖewo hã nɔ mɔto nɔ dze ɖom.

Le aƒuto. Nyɔnu woame ve wonɔ esɔ dzi eye ŋutsuvi ɖeka lé esɔ ƒe ka ɖe asi nɔ ŋgɔ, nɔ esɔ la kplɔ eye nyɔnu ɖeka hã nɔ megbe enɔ megbe nɔ esɔ tutu wonɔ enu ko nɔ dzidzɔ kpɔ. Nyɔnuɔ ɖeka do awu ʋe, ɖeka do awu blu, ŋutsuɔ do awu ʋe.

Ingenia wɔme etɔ̃ wonɔ dɔwɔƒe aɖe. Wɔme eve le gakpo aɖe ɖe asi nɔ dedem wo nɔewo me. wodo awu yi ke nye aŋtsiɖiɖi ƒe kɔla. Wodoa wu tso ekɔme kaka va de asi na afɔgɔme eye wodo afɔkpa gã aɖewo hã. Wodo asiwui ʋiwo kple asiwui aŋtsiɖiɖiwo ƒe kɔla. Woɖo kuku ʋiwo eye ɖeka nɔ adzɔge nɔ wo kpɔm do ɖa.

Le seƒoƒo gble me. Ame woame tɔ̃ wonɔ seƒoƒogble me nɔ ekpo woame etɔ̃ ŋu. Ŋutsu ɖeka nyɔnu woa ve wonɔ ekpoa ŋu vovovo. Wonɔ egbe ho le seƒoƒoa ŋu eye wonɔ seƒoƒoawo ŋu dzra ɖo.

Le Awusatɔwo ƒe gbedoxɔ gã gbɔ, Awusatɔwo nyɔnuwo kple ŋutsuwo yiwo ke le agbɔsɔsɔ geɖe me, wova gbedoxɔ gbɔ, wosɔ gbɔ, ɖewo ɖɔ kukuwo, wodo awuŋlayawo. Wotɔ ɖe eŋu aɖewo hã gbɔ, eɖewo nɔ nu kpɔm eye eɖewo nɔ dze ɖom

Eŋuwo, eŋuwo le agbɔsɔsɔ me, suetɔwo kple lolotɔwo, diditɔwo katãa wonɔ emɔwoto le amewo dome, eŋuɔ esɔgbɔ ale gbegbe, wonɔ exɔ gãwo ɖewo dome tom le edu la me.

Eŋu fɔku. Eŋu dz0 ɖeka kple eŋu ʋe ɖeka, wodo go ŋkume kple ŋkume le lɔri mɔ dze. Woƒe ŋkuwo me gbã. Eŋu ʋi tɔ eku nane le mɔdzi eye eƒe megbe kɔ dzi. Amewo tɔ le ekpɔ, eŋu yeake gbɔ na hã wotɔ

Ameawo nɔ enu srɔ̃m le exɔ aɖe me le ekplɔ ŋu eye wokɔ woƒe enusrɔ̃mɔwo va teƒe ma. Woŋu wo ƒe kɔmpitawo eye amea ɖewo kɔ woƒe agbalewo. Amea ɖewo hã tsia tsitre bɔbɔnɔ ekplɔ dzi kpo nɔ edɔ aɖe wɔm eye ame aɖewo hã nɔ egbe bia wo nɔewo.

Lãmesesẽ kple atikewo. Nyɔnu aɖe ƒe lãme gblẽ eye wova kɔdzi, atike xɔƒe. Wo kple via nyɔnuvie va. Wova atikedzrala gbɔ le kɔdzi eye atikedzrala nɔ atike ƒe ga bum na ameawo be woava xɔ atike.

Ɖekakpui aɖe ɖe aɖaŋu eye wolé ʋe ƒe ŋuse ɖe ʋe ƒe ŋuse ɖe mɔ dzi. Etsɔ ŋuse ya kɔ nɔ eƒe nuƒomɔwo charging kple kɔmpitawo charging. Enɔ eƒe kɔmpita dzi kpɔm eye wonɔ alɔgbɔnui kom. Enɔ anyi ɖe xɔ aɖe gbɔ le nudzraƒe aɖe. Woɖo nudzadzrawo ɖe kplɔ̃a dzi zã.

Le ŋɔnudrɔƒe. wokplɔ ŋutsu yike woku nya ɖe ŋu va aɖavie me. Wona wònɔ atam kam eye wòdo asi ɖe dzi. Wokɔ agbalẽ aɖe de asi nɛ eye kpovitɔ hã nɔ eƒe megbe. Ŋɔnudrɔlagã hã nɔ ekpɔm eye enyamekula hã nɔ ekplɔ ŋu le teƒe ma.

Eletrikimɔwo, engineer wome eve woɖɔ kuku eye wodo woƒe awu ŋlaya le kɔla blu wonɔ gago aɖe gbɔ yi ke le aŋutiɖiɖi ƒe kɔla eye wonɔ dɔm le eletrikikawo ŋu le teƒe me be woana dzo dukɔmeviwo.

Enusɔsrɔ̃. sukuvi aɖewo le woƒe sukuxɔme eye wonɔ anyi nɔ eto ɖo titsa. Ɖewo da asi ɖe gla eye ɖewo ɖo asi nu. Ɖewo nɔa yi kpo eye ɖewo le nublanui le sukuxɔme. Eɖewo hã mekpɔ zi kpui anɔ anyi ɖe edzi o.

Le ŋginiewoƒe ƒe dɔwɔƒe, ŋginiewo va dogo eye wodo woƒe awu didiwo. Awu didia ɖewo le amakpamumu eye eɖewo le aŋutiɖiɖi ƒe kɔla. Eɖewo ɖɔ kuku ʋi eye eɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃e. Wonɔ teƒe ma nɔ nu kom. Wo dometɔ ɖeka ke nu me nɔ nya aɖe gblɔm eye nɔviawo nɔ nu kom.

Agblemnukuwodraƒe le asime. Ɖetugbi aɖe nɔ anyi ɖe agblemnukuawo ŋgɔ eye woda afɔ ɖe afɔ dzi. Edo awu dzidzi eye wowɔ ɖa. Enɔ nu ko eƒe aɖuwo fu titi. Ekɔ asiwo da ɖa kusiawo asi evewo da ɖe kusiawo dzi eye wonɔ nu kpɔ le adzɔge.

Ameɖeka ŋkume ble ame vovovowo. Yevuwo kple ameyibɔviwo siaa onɔ teƒe ɖe. Woƒo wo ɖokui ƒu eye wonɔ enu kom. Wɔbe ɖewo be ne yewo ɖe nɔnɔmetata ene. Wonyakpɔ.

Ekunuwo; amekukuɖaka nɔ ame etɔ̃ ƒe afɔ dzi le anyigba eye ame etɔ̃ hã kɔ afɔ da ɖe anyi kpo aɖaka nɔ edzi. Ame etɔ̃ yo ke le ŋgɔ wowɔ abe ɖe wonɔ ʋe ɖu eye ame etɔ̃ yok e le megbea wokpla asi ekɔ wodo awu abe asrafo ene. Amewo hã do awu abe asrafowo ene eye wonɔ ban ƒo le megbe. Ame ɖekaɖeka hã nɔ megbe nɔ wo…

Botokoe, ami, nutɔgba, edzo, nutɔgatsi, kushi, gagba, amigago, ekpe, edzo nake.

Aɖaŋuwo kple asinu dɔa aɖewo saba avɔwo ɖe ali eye eɖewo de ekɔmenuwo ɖe woƒe kɔme. Wo le Ghana flag ɖe atiŋu le teƒe maa eye wodoe ɖe dzi. Wonɔ ewɔ ɖum eye ŋutsua ɖewo hã kɔ gakpo lɔbɔ ɖe eye wokɔ gakpo yi ke wo wɔ le atsia me ɖe ŋu. Gbadagbawo hã nɔ teƒe ma.

Fefeɖiɖiwo. Ŋutsu aɖewo nɔ aɖito dam nɔ fefe ɖim. Wo ame atɔ̃ nɔ teƒe ma. Ame eve eve nɔ aɖia dam eye ŋutsu tsitsi ɖeka ɖui kuku kpoo nɔ wo kpɔm. Wonɔ aɖitoa dam kple nukoko kple ame aɖewo hã ɖo mo vevie nɔ edam.

Le weyinkɔdzi. Nyɔnu ɖeka eve etɔ̃ aɖewo kɔ wovi va weyinkɔdzi. Wokɔ woƒe viwo ɖe akɔnu eye kɔdzidɔwɔlawo alo dɔnɔdzikpɔlawo nɔ enu ŋlɔm ɖe woƒe agbale me. Wonɔ agbaleawo dzi kpɔm le teƒe ma. Ŋutsu aɖe yi ke dɔnɔdzikpɔla hã nɔ teƒe ma nɔ wo kpɔm.

Kunuwɔwɔwo; Le ame ɖibɔme, woɖe yɔdo lebe aɖe yike woateŋu adi ame gbogboa aɖewo ɖe eme. Amewo kɔ amekukuawo vɛ le eŋu yike kɔ na amekukua me eye wo ɖe aɖaka kɔ da ɖe yɔdoa to. Ame yiwo ke kɔ amekukuɖaka wodo awu ʋi yeo ke tsɔ woƒe ta katã ka kaka va da asi na woƒe afɔ gɔme eye ame ɖeka be ya ŋu eŋu evelia aɖe amekuku ɖaka le eme.

Edunyahehabɔbɔwo. Dunyahehabɔbɔ aɖewo va takpekpeme le exɔ aɖe me eye wo sugbɔ ŋutɔ. Ɖewo tɔ ɖe nyagblɔtia ŋuti eye wokɔ emɔ yiwo ke léna enyagbɔgblɔ ɖe mɔ dzia, da ɖe teƒe ma. Wonɔ enu ƒom eye wonɔ dodom. Ama ɖewo nɔ nu kom ɖa wo nɔewo.

Le etɔ dzi. Nyɔnu aɖe ƒle akpa gãa aɖe kple bɔluwo lé ɖe asi eye wònɔ bɔluo kɔ dzi nɔ enu kom na bɔluɔ. Akpa yi ke wòlé ɖe asi hã enye eƒã gãa aɖe le eteƒe ma le tɔ la toa, etɔdziŋua hã, wodɛ ɖe teƒe ma eye eya ɖeka nɔ afi ma.

Nusɔsrɔ̃wo. Ame v aɖe kɔ woƒe enusrɔ̃mɔ ʋi nye kɔmpita kɔ da ɖe ekplɔ dzi. Agbale lenu yi nye stpula hã wokɔ ds ɖe fima. Agbalewo le teƒe ma eye enuŋlɔtiwo hã le teƒe me. Woƒe kɔfi no kapuwo hã le teƒe ma eye kɔfi hã le eme. Ekplɔ dzi le yibɔ.

Dzɔdzɔmeŋutinunyadɔwɔƒe. sukuvi aɖewo nɔ atikewo do kpɔ le dzɔdzɔmeŋutinunyadodokpɔxɔme. Wonɔ enuawo do kpɔ le glasiwo me eye wonɔ ekpɔ wonɔ nu ko. Wodo awɔ ʋiwo eye wokɔ peni ɖe asi nɔ nua ŋlɔ.

Amekukuɖiɖi, wonɔ eke xe ɖe amekukuɖaka dzi le ameɖibɔme, eme eve nɔ ke xeɖe edzi eye ame ɖeka kɔ sofi ɖe asi bɔbɔnɔ doa me kpɔm, ŋutsu tsitsie ɖeka kpla asi ɖe megbe eye wònɔ konyi fam, nyɔnu eve hã tɔ ɖe ameɖibɔme nɔ nya aɖe gblɔm.

Eŋuwo, wowɔ eŋuwo vɔ le eŋuwɔƒe eye wonɔ eŋuɔ ɖo ɖe eŋu yi ke kɔ eŋuwo yina eŋudzraƒewo dzi, amewo hã nɔ teƒe ma nɔ egbɔ kpɔm be eŋuwoa wole teƒe nyuie

Teƒe ɖeka tso la wo ŋku me kple dukɔ me. Amewo do awu eye wowɔ eɖa ɖe ta. Woko eɖa ƒe akpa aɖewo eye awu ɖe le dodome na wò eye wo kɔ awu dodo kɔ dzonu ƒe ɖe kɔ me eye wodo nu ɖe abɔ kple asiwo eye wo kɔ nu bla ali dzi. Ame aɖewo hã do nu bubu.

Ɖetugbui vi aɖe do awu yibɔ eye wòbla eta, tɔ ɖe gasɔ dzi eye wòkɔ afɔ ɖeka da ɖe anyigba, eye wònɔ enu kpɔm le adzage, amewo hã nɔ eteƒe ma nɔ woƒe edɔwo wɔm.

Ŋkuŋuŋuizikpuiwo kple ekplɔ̃wo. Woda ŋkuŋuŋuizikpi yi kee enye sofa ɖe anyinɔxɔme. Woda ekplɔ̃ nyuie aɖe hã ɖe woƒe titina eye woda seƒoƒowo nyuie hã ɖe eze ɖe me le ekplɔ̃ dzi. Agɖbalẽwo hã nɔ kplɔ̃ dzi eye woda seƒoƒowo ɖe exɔwo ƒe kɔna me. woda suɖiviwo hã ɖe zikpiwo dzi

Lãmesẽfefewɔwɔ. Ɖevi aɖewo le bɔɔl ƒom le bɔɔl ƒoƒea. Eye ɖeka ekɔ eƒe afɔ dzi sesiẽ eye wòƒo bɔlɛ. Ɖeka hã kplɔ bɔlɛ ɖo be yeaƒoe eye amaa yi ke kuna kpẽ hã le awu dzẽ me wogbɔ

Le sinimaxɔ me. Nyɔnu aɖe kplɔ ɖevi aɖe yi ke le awu vi yi ke wodona ɖe awu te kple atakpui me va fotoɖelawo gbɔ le exɔ la me. Eli ɖe asi ɖevia nɔ enu komo ɖom. Fotoɖelawo hã enɔ ekpɔ enɔ nane kɔm nɛ eye ŋutsu wɔme etɔ̃ tɔ ɖe teƒe ma. Ŋutsua ɖeka ebla eta.

Nukpakpa geɖewo nɔ anyinɔxɔme. wokpa sofa eye woda suɖi viviviwo ɖe edzi. Eye wokpa ekplɔ̃ eye wowɔ edzi kple glasi wokpa teƒe yi ke woda agbalẽ ɖa kple nu bubuwo ɖa hã le xɔ me eye woda fotogbalẽwo kple agbalẽ bubuwo ɖee.

Gbegbɔgblɔwo kple edzeɖoɖowo, ame aɖe nɔ sukuxɔ aɖe me eye nyɔnu ɖeka tɔ ɖe woƒe ŋgɔ nɔ nu ƒo kple wo wonɔ eto ɖo nyɔnua ƒe gbe, ekplɔ ɖe hã nɔ teƒe ma eye tsiwo kple enuɖuɖuwo nɔ edzi, sukuxɔme nya kpɔ.

Xɔsewo kple subɔsubɔwo. Ame aɖe nɔ woƒe subɔsubɔƒe. Wodo awu ŋlayawo eye woda asi ɖe ŋgɔgbe. Wotsi atsitre nɔ ame yiwo ke nɔ wonu la kpɔm eye wonɔ subɔsubɔ wɔm le teƒe ma.

Enudzɔdzɔ ŋɔŋlɔ ɖi. Efia aɖe de eƒe sɔ dzi kple eƒe asrafowo. Wonɔ zɔzɔm woa be woyina aŋa. Asrafowo wotsɔ lewopadi woɖe asi wode kaa wo eye wonɔ wokplɔ. Eye amewo hã nɔ teƒe ma nɔ eŋu ƒoo. Ame aɖewo hã dze klo ɖe teƒe ma eye ame aɖewo hã do asi waome eve ɖe dzi.

Yevu nyɔnu aɖe nɔ enu fia ameyibɔviwo le sukuxɔ me, eve bɔbɔ nɔ anyi eye wòkɔ eƒe asi kpe abe ɖe wòle gbe dom ɖa. eɖo nukomɔ, nukomo eye wònɔ nu kom na ɖeviawo, ɖeviawo ɖewo hã nɔ nu ko ɖe, eɖewo tɔ, de asi nume abe ɖo wòwɔ nuku na wo na wo be wokpɔ yevu nyɔnua wònɔ nu fia wo.

Yevu aɖe wo nɔ exɔ me eye nyɔnu ɖeka yi ke do awu dz0 kɔ enuƒomɔ ɖe asi, enɔ enu ƒo le eme eye ameawo le enuko, Amea ɖewo nɔ ve dzidzi nɔ nane kpɔ le nyɔnua ƒe megbe eye wonɔ nu ko mɔe ɖom.

Kunuwɔwɔ, wokɔ aɖaka da ɖe anyi eye wokɔ Gana flanga tsyɔ ne aɖaka la eye wotɔ kpɔ ƒo xlã aɖaka la kɔ seƒoƒowo da ɖe teƒe ma. Amewo le awu yibɔ me eye wonɔ nublanui me bɔbɔ woƒe tawo. Kpovitɔ aɖe hã nɔ teƒe ma eye wota nuwo ɖe gli ŋu. .

Dɔmekɔkɔ ɖe ame. Ghana dukɔkplɔ la kple efia gã aɖe. Wonɔ asi na nɔ nuko na wonɔewo eye efiasamenɔlawo ha nɔ teƒe ma. efiasame ŋutsu ɖeka le efia la ƒe asi ɖe asi hafi Ghana dukɔ kplɔ la le asi name. Wonɔ nu kom le teƒe maa. Teƒe nyakpɔ ŋutɔ.

Le kuteƒe, wokɔ amekukuɖaka va da ɖe amewo dome eye sɔlemetɔwo tsi atsitre ɖe ame kukua gbɔ eye wokpla asi ɖe akɔ nu eye wonɔ konyi fam be yewoakɔ amekuku ava de do

Nyɔnu ɖewo yike wo me de alo woƒe ŋutilã ƒe akpa ɖe me de tutu o la nɔ anyi ɖe zikpui dzi abe ɖewo yina atike wɔ ƒe ene. Wokɔ ɖetifu kple plasta wokɔ bla ŋkuwo ɖeka ɖeka eye eɖewo wɔ abe enɔa enɔ wo vɛm.

Iŋdziniadzɔwɔwɔ. Iŋdzinia wa me ne wonɔ dɔ wɔm. Wonɔ gakpoawo tsia ɖe wo nɔewo nu eye eɖewo kɔ afɔ da ɖe atsi aɖewo dzi eye wonɔ edze ɖom le edɔwɔƒea. Gakpo kɔkɔ aɖe hã yi ke wosi aŋɔ yɛlo naa le teƒe ma.

Nyɔnu kple ŋutsu aɖewo kple ɖevi ɖewo va tsri woƒe nugowo, tɔkpowo, agbawo ɖe mɔto va tsi dze ge be woazã le aƒeme. Etsi tank aɖe va nɔ etsi dzram na wo. Nyɔnu aɖewo ta avɔ, eɖewo do awu ɖewo ɖewo mebla ta o. Ŋutsu aɖewo hã do dziwui.

Le aƒeme le dzodoƒe. Nyɔnu aɖe nɔ nɔ ekplɔ dzi le dzodoƒi eye wokɔ kɔfi kapu ɖe asi enɔ sukli dem eme, enɔ nu kom. Ewɔ ɖa ɖe ta edo awu amakpamumu eye wodo anyigbawui aŋtsiɖiɖi.

Le asi me le avɔdzraƒe. Nyɔnu aɖe le eƒe avɔdzraƒe, eziɔ ɖe eƒe avɔwo ŋu, eɖo avɔ ɖe eƒe stɔɔ me alo eƒe avɔdzraƒe. Avɔ vovovowo nɔ teƒe ma, avɔwo kɔkɔ eye avɔwo sɔgbɔ. Ketevɔ vovovowo nɔ teƒe ma. Nyɔnuɔ enɔ egbɔɖeme xɔm nɔ nu kom.

Ame geɖewo ŋutsu kple nyɔnuwo, wodo ɖe ablɔ dzi, wonɔ woƒe dziku ɖe fia dzidudua be polici yewo wo ɖe le dɔ wɔ kple yaa ele yewo ƒe edɔwɔnawo, momo bizinez e egba eyata dzidudua ne wɔna tso wo nu. Ɖewo ɖɔe kuku dz0 eye ɖe ɖɔe kuku yibɔ, wodo awu yibɔ kple awu dz0wo eye wonɔ ehawo dzim.

Ŋɔnudrɔƒe. wokplɔ ame aɖe va ŋɔnudrɔƒe. Ŋɔnudrɔla gã hã nɔ afi ma. Ŋɔnudrɔlagã ƒe enunɔlawo hã nɔ afi ma. Lɔyawo hã nɔ afi ma ke nyagɔmekula ɖeka va ameawo gbɔ vanɔ enya gɔme ku kpli wo be yeakpɔ ale yi ke tutu enyawo dzɔe afi woatso afia na wo.

Ame aɖewo nɔ enusrɔ̃ƒe eye wokɔ woƒe enusrɔ̃mɔ kple agbalẽwo ɖe asi, ame aɖewo kɔ kɔmpita eye wuŋui nɔ edzi kpɔm eye ame aɖewo hã ŋu woƒe agbalẽ nɔ sɔsrɔ̃m.

Ɖevi woame ene va etsi kuƒe le etɔa me. Wokɔ bɔkiti ʋi tɔ, bluo be ye woava aku tsi. Ɖeviawo dometɔ ɖeka ɖoɔ kuku. Ɖevie ɖeka do bluo, deka do awu yɛlo. Wole nu ko afi le etsi la kum.

Ame woame ene aɖewo le ha dzim ame ema eve wonɔ anyi nɔ emɔ aɖe gbɔ nɔ asi tem ɖe edzi le wonɔ eha dzim, nyɔnu aɖe hã kɔ dzita ɖe asi nɔ ƒoƒm le teƒe ma eye ŋutsu aɖe hã ekɔ nuƒomɔ nɔ eha dzim ɖe eme edo awu nyuie. Amewo le ;lãmesẽ fefe kɔ dam wodo afɔkpa, wodo asiwui eye wotsɔ nu bla tae, amewo le ka godo hele wo kpɔm ame ɖeka da kɔ nɔvia tsɔ asi ɖe yame.

Dzɔdzɔme kple kɔnuwo. Nyɔnuvi wo ame eve nɔ anyi. Tsitsitɔ nɔ zikpui dzi eye suetɔ nɔ eƒe akɔme. Tsitsitɔ bla eɖa ɖe ta eye tsitsitɔ nɔ eɖame fe na ɖevitɔ be yeabla eɖa nɛ. Suetɔ hã nɔ adzɔge nɔ ekpɔ ɖo ɖa ɖaa. Eye ŋutsu aɖe hã ɖo asi ali nɔ ekpɔm.

Enusɔsrɔ̃wo, ame aɖewo nɔ ekplɔ̃ gãa aɖe ŋu le enusrɔ̃xɔme. Wonɔ woƒe enusrɔ̃mɔwo dzi kpɔm yi nye kɔmpiuta. Woda woƒe enuƒomɔwo ɖe ekplɔ̃wo dzi eye ame aɖewo hã nɔ enuŋlɔkpeawo gbɔ. Eye ame aɖewo hã nɔ ameya kpɔm. ame aɖewo hã nɔ megbea ɖaa.

Ŋkuŋuŋunuwo kpakple wo ŋudɔwɔwɔ le xɔ me, wokɔ zikpuiwo kple ekplɔwo da ɖe teƒe ma kabɔɖiwo hã le teƒe ma, teƒe ma nyakpɔ ŋutɔ amewo kɔ woƒe aha kɔ da ɖe kplɔ dzi, woƒe glsiwo kɔ da ɖe kplɔ dzi eye wonɔ dzidzɔ kpɔm nɔ bɔlu dam ɖe yame nɔ xexem, wonɔ nu kom.

Kapenta ƒe aɖaŋuɖeɖe. Wowɔ aba kple gakpo eye wokɔ matresi kɔ da ɖe edzi. Woɖo nu ɖe edzi. Wokɔ suɖiwo hã da ɖe edzi. Wokpa wɔdrobu tukui ɖe da ɖe aba la ŋgɔ da ɖe afi me. Wokɔ nu enuwo la ɖe xe la me abe nɔnɔmetatawo ene eye seƒoƒo hã nɔ teƒe ma. Wɔdrobuwo hã nɔ teƒe ma.

Gbegblɔwo ƒe amewo kple ame vovovowo. Amewo nɔ woƒe aƒe me wonɔ woƒe xɔwo gbɔ eye wowɔ woƒe xɔwo godo. Wodo awu eye wobla eta. Wokɔ enuwo ɖe eta eye ɖeviwo hã nnn tsɔ afɔ ɖeka ɖe dzi wonɔ dzidɔkpɔkpɔ me.

Le enuƒe nyakpɔa aɖe, wowɔ enuɖuɖua vɔ le enuɖuƒea eye amewo va nɔ ekplɔ ŋu nɔ enu ɖum, ame aɖewo hã nɔ woƒe nuɖu dzɔm be woakɔ vɛ ne yewo. Teƒeyewo wonɔa, teƒea nyakpɔ ŋutɔ.

Agblemenukuwo ; woɖo agblemenukuwo ɖe agbawo kple kusiwo me za le asime. Watamelɔnwo, tɔtɔwo, kutsuwo, mangowo, atadiwo tomatosiwo kple nuwo zã le teɖe maa. Nyɔnuvi woame eve hã tɔ ɖe enuawo dome nɔawo kpɔm. Ɖeka doa awu blu eye wobla ta yibɔ eye wonɔ nu………

Exɔtulawo nɔ ekpe ɖom ɖe exɔa ɖe te. Wonɔ ekpe la ɖom, ɖeka ekɔ asi ɖo ekpea dzi. Edo asiwuie, edo awu blu eye woɖɔe kuku dz0. Ɖeka hã do awu blu eye woɖɔe kuku amgbaɖiɖi. ɖeka hã nɔ megbe ɖaa tsia tsitre nɔ wokpɔ eɖɔe kuku amgbadidi

Le tenisi bɔl ƒo ƒe. Ŋutsuwo do dzɛsewo kple afɔkpawo eye wo do afɔwuie. Eɖewo le ʋie eye eɖewo le yɛlo. Wodo afɔkpa dz0 kple yibɔ. Eɖewo do afɔkpa yibɔ kple ʋi eye wole yame kpɔm be yewoa kpɔ bɔl le. Amewo hã nɔ anyi ɖe teƒe maa be yewoa kpɔ ale yike wokɔ le bɔl la ƒoe.

Enu tɔtɔ kple avɔwo ŋudɔ wɔwɔ. Ɖetugbi aɖewo nɔ woƒe enutɔmɔwo nu eye ɖeka kɔ enudzidze ka kɔ de kɔ me. Wo katã wo nɔ ŋgɔgbe kpɔ wonɔ enu ko nɔ ame yi ke nɔ awu atsia tɔ me la kpɔm le teƒe ma.

Nyametsotsonyuie kple esedzikpɔkpɔ, ŋunudrɔla woama ɖe nɔ ekplɔ gã ta eye amewo nɔ ŋunufrɔƒa eye nyemekula ɖeka tso nɔ enya aɖe gblɔm le teƒe ma. Ŋunudrɔlawo ƒe nuŋlɔla hã nɔ ŋunudrɔƒa nu enu ŋlɔm eye nyadzɔdzɔgblɔ la ɖeka hã da eƒe mɔ ɖe efi mi.

Ame ɖeka, eve, etɔ wonɔ anyi ɖe exɔ ɖe mɔnu eye wo dada kɔ ɖevia ɖeka ɖe asi. Egbe ɖekadola kple ame vovovowo, ƒome aɖe nɔ woƒe aƒe me. Ame etɔ̃ tɔ ɖe woƒe exɔ mɔnu yike wowɔ kple ebe eye xɔ la godoo.

Aɖaŋu kple asinudɔwo. Enutalawo etɔ wonɔ enuta ɖe egli nu. Wode zikpui, ɖeka de zikpui dzi eye ɖeka lia afɔ zikpui dzi be ya de eye ɖeka enua anyigbã eye wotrɔ afɔnue anyi eye wonɔ nane, enɔ cɔlɔ de enutata le glie nu le teƒe maa. Woƒe dɔwɔnuwo nɔ anyigbã

Afɔkuwo kple enuwo ƒe gbegble. Edzo bi xɔ gãa aɖe eye edzodɔwɔlawo kɔ woƒe eŋuwo va teƒe ma. Wokɔ amewo ɖe woƒe emɔwo dzi eya wonɔ edzowo tsi le eya me. Enu gble le teƒe ma sɔ gbɔ. Amewo hã va tɔ nɔ enu kpɔ ale yi kee enuwo va gble le teƒe ma.

Ƒome kple amedomenɔnɔ. Ame etɔ̃ lé akutu ɖe ta eye wonɔ fli me. ame gbãtɔ ekpa vi eye wòtsɔ akutu ƒo ɖe agba gã aɖe me. eye wògagbugbɔkɔ akutu ƒo ɖe agba aɖe me hafi kpɔ li edzi eye wòkɔ nane le exa. Ame Evelia ekɔ akutu ekɔ akutu ɖe ta eye wògakɔe ɖe nu bubu me da ɖe edzi eye ame etɔ̃lia yi kee nye ɖevia galé akutu ɖe ta. Ame gbãtɔwo tɔ ɖe ame ɖe gbɔ.

Ŋutsu aɖe nɔ ŋusẽ dom eƒe kaƒomɔ ƒe ebatari alo ekpe, to ŋudɔ ƒe keklẽ si wòlé ɖe ŋudɔ ƒe mɔ dzi, ɖeviwo hã nɔ egbɔ nɔ ekpɔm ɖevi ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃, ade kple ametsitsia ɖeka hã ɖo asi ali nɔ ekpɔm

Ekuteƒe le Yevu dukɔ me, wokɔ amekukuɖaka kɔ da ɖe anyi nyɔnu aɖe nɔ avi faa. Ŋutsua ɖeka nɔ dze klo ɖe eƒe akɔme nɔ akɔ fa nɛ. Asrafowo hã nɔ amewo dome. Ame geɖewo nɔ nyɔnu yi ke nɔ avi fa la kpɔm eye wonɔ konyifa kplii.